Lyaato lili kumezi baliwandikako kyifo kyinyowa mulyato muno mwikalemo basoleli babili ni umwana mudwela kutulo kwe lyato kuno kuliko binyaasi nyasi

Motooka yasuudile madote magali, ku madote kuno aliwo museza owimile e'nyuma, gundi agonele Ku madote gene e'bimbile i'tundubali, motooka yi ili ku'ngendela kulugudo lwakolasi, kutuulo kwelugudo Ku kulikako mizaala ni bunyaasi

Muchifanani chino naboone umukasi asudile umwana wewe kumugongo iboyele ilesu agwatile kanyele, asudile matu kumutwe ela nga umukasi uyu, umusanyufu nga wamusilile mumoni mwewe.

Ndikubona inzu yebunyasi ndikubona mabaale bujekejeke bubaale bujekejeke, ndikubona bisaala.

Umuseza ekale mulyaato agwatile bilaato bimali agwatile ikofila ilimo buwanga wanga ni ipale ilimo bumali mali, umuseza yuno ahambile kyisaala chiliko mulobo achitele mumeezi aliko awamba zinyeni.

Umukasi i'kale ku pikipiki awa'ambile mayembe, i'pikipiki iyi i'maaso bajiboyeeleko chisawu chamwogo, i'nyuma nayo bajiboyeeleko chisawu chamwogo, umukana i'kale ku'ngaji kwe chisawu chino chamwogo i'nyuma we'pikipiki , kutuulo waliwo zimotooka zimali zibili

Ndi ku'boona madote mugunda asi na'boona bu'nyasi, ingaji na'boona li'gulu ile.

Ndi kubona bakana bakana badadu bozana bagwatile zingubo zimbesemu uh bozizana beboyele bukubo ku mimwa gyabwe ni kumolu inyuma wabwe waliyo bisala.

Maato bagemisile kutulo gwe gamezi, maato gano galiko magaali nga kutulo gwe gameezi kulukalu kuliko basoleli abandi bemikile mudwena asitamile, kutulo kwabwe kuliko bunyaasi idaayi mumezi agati waliwo ilyaato nawo ilimile.

Lyato lili kumezi, umutu ikale mulyato lino awambile kyisaala kyesi avugila lyato, kutulo kwe gamezi gano gesi lyato likaleko kuliko inzu, inzu iyi iyebatu kugonamo, kutulo kukundi kuliko lujinji ah- kwabako ni bisaala, kutulo kukundi iku kwabako bunyaasi.

Umukaana agwatile uniform asudile kyitabo mukono ali kudima anguweko abone ati adabula isomelo mangu

I'nzu ye litaaka bajobeka mulujinji i'mwalo wayo waliyo mezi i'nyanza iliyo ye gamezi, kutuulo kuligako bisaala ni bujinji bujeke

Umukana asudile ichese mukono mwewe nga agisudile kuchifuba, umukana yu hakutu hesi emile haligawo busaala bujeke jeke.

Ndikuboona tsimotoka , ndi kuboona lugudo, ndikuboona bitala bye kuzingudo uh ndi kuboona zinzu ndi kuboona batu.

Ndi kubona kinyonyi shikubuka mwibanga kiliko bijele bileyi chabako mawawatilo maleyi chabako ni kumunywa nga muleyi.

Muchifananichi nabone umutu emikile kumabaale gamaleyi galilanile inyanza elanga umutuyu asililile lubega ludwena nga inyanza yi ingali naabi elanga wajisililile konyala wajimalayo da

mukifanani ikyi nabone umuseza uwimile mulyato ela nga agwatile zingobo zimali umuseza yu kupi ninaye nabone ibaafu mwesi ali kwamisa katimba nga akaduma mumezi umuseza yu konyala wabona mumoni mwewe da ela konyala wabona bijele byewe da umuseza yu inyanza yesi aliko konyala wajibona wajimalayo dawe

Ndi kubona zinzuki zingaali zibusilile kiitu kidwena, zili mu milundi jibili , inzugi indwena isilimo agati wazo.

Zikaafu ze mukigona zimile zasilile mukifo kidwena asi wazo waliwo bunyaasi bwaleeya, inyuma wazo waliwo bisaala.

Naboone baseza babili bali kwinyaya mupila ela nga baseza bano mudwena kuubo umuleyi ku wokye ela ugundi umunyimpimu ko, baseza aba bali kwinyaya mupila ela bali kwinyayila mukyisawa kyilimo bunyasi, baseza aba, kutulo kwe kyisawe eku, kuliko misala ela nga misala egyi gyayiboyelela adwena.

Kukyifananyi kino indikubonamo kisolo kyesi balanga bati wakigona. Kisolo kino kyafanana mumoni nga umuntu newankubade nga nisho kiligako byoya mu fessi yosizana.

Umukade umuzungu ali kusaaba jimikono jeewe kumufuleji gwe kizungu nga agwatile bunyele mumilo ne zingubo iziligamo bimuli , kutulo kuliko bichupa bye sabuni mwesi basabila mumikono mibili.

Ndikubona kisawe ndikubona zikafu zilikwaya bunyasi ndikubona bisala kutulo kwe kisawe uh ndikubona bujinji kutulo elo.

Indikubona ipikipiki, indikubona abantu baliko babili bikaleko ulikuvuga ni yesi basudile asudile shidomolo, bindi babiboyeleko bili ku sa bili lubega ni lubega imaso esi balikuza indikubonayo shidima balikufugila ku kayila.

Ndikubona mezi machafu galu kujendela kutulo kwe kayila nabona buyu bugali buyuyu buligako mabati mawanga

ndi ku'bona i'nzu ndi ku'bona i'nzu ye kwi'sayilamu ndi ku'bona bi'saala ndi ku'bona bu'nyasi

Baseza babili bali kulimisa zikafu zibili gundi ali i'maso ali kuwona zikafu gundi awambile imbago ilima, balikulimisa zikafu mugunda, zikafu zino zili zibili, mulimu imbesemu ni gyindi ilimu buwanga ni bumali

Baseza babili bikale i'maaso we'nzu, mudwena wikale Ku katebe ke zibawo, gundi i'kale kwi'baale, i'nyuma waliyo e'nzu ye'litaka, nga ku'nzu kuno kwi'dinisa kayo bateleko nakhalondo yesi balikho bawulilisa

Ndikubona gamezi ndikubona abantu balikunzu kungaji aa mudwena awambile lubawo aa gundi ikaale gundi, bandi bimikile

Mukifananyi ki ndikubona babantu nga mubantu ba mulimo umukasi umemele umwana nga a'gwatile binyele mumilo nga eboyelo kumutwe gwewe nga a'gwatile binyele ku mikono gwewe .

Ndikubona lushubo, ndikubona bunyasi ndikubona bisala. Ndikubona lushubo bateleko bugubo bwe babana, ndikubona bisala inyuma.

ndikubona umuntu wimile agati wegumugunda gwe gumuchele alikusonga mukono akuntu kuntulo indikubonako bisalasala kuntulo indikubonako zikungukungu then nabana lukungu lugali inyuma wene isembelayo ddala.

Mu kyifanani kyi naboone bisolo nga bili mu kyi gona, bisolo bi bili bine mu kyifanani kyi nga hasi wabyo waliwo bunyaasi nga kutulo kwabyo kuligako busaala bujekejeke ela bisolo bi bili kujenda nga buli kyisolo kyili kuza wacho.

Muchifanani muno nabone kajinji nga kuliko busaala bigali inga kutulo kwalo waliyo bujinji bundi buchililanile elanga busaala buno bwe bundi buleyi naabi bundi bunyipigamo muchifo chenechi waliyo hali ni bunyasi bwesi indikubona

Mukyifanaanyi muno indikoboona abaana basinde ni bakaana baali kushina ngabawambire mubiwaato byawe, baana ba biboyeere byoya bye bisoro ku mitwe gyawe, bagwatile binyere ku bifuba byawe

Zinyama bali kuzokyela ku sigiri ye bazungu i kozesa masanyalazi, zinyama zino zingali naabi, zindi bazitele ku mulilo zindi bali kuzomesa zamalile kusha, umuseza yuno alikukozesa kyijiko ku wambisa zinyama zino, zinyama zino ziboneka nga ze ngoko oba i kulukulu, umusani yuno uli kwokya zingoko zino agwatile i gown ili iwanga.

ndikubona ziku ndikubona zingubo kuzisubo ndikubona bisaala ndikubona bunyasi asi ndikubona kyisenge kyesi bombeka batamu bitulituli

mukyifanani muno ndikubona umuseza uli kungona tsingato umuseza yu awambile kyigaato mumikono gyewe ela alikukyitereza

mukyifananyi muno nabone umukasi awambile kikopo mungono mwewe gumukono mudwena gwawambile kikopo gundi guli kukyuma kyomuzungu kukyuma kyomuzungu nga ikyuma byo muzungu bino indikubonawo bibili nabonawo ni isismu ndwena ni'ibaga nabonawo ni'ibinika iya chai ni bikopo bibili.

Kyisiri kyiliko liloba kyili asi mugunda esi bele balimile, ni kwalanga nayo eli kyipi ni kyisiri kyene ikyo.

nabone bana bali bana be lisomelo ela nga baba aba bikale mulaini bali ku bali kutunga bitu byesi inyala naleka kumanya bili nga bitambala ela nga bana bano bagwatile unifomu afanana bosizana nga uweagati agwatile isweta.

Ndikuboona z'inzu zegolofa ndikuboona bunyasi kisaawe kyegumupila uh ndikuboona batu.

Basinde bagaali bali ku china myenya nga baza kwingila ipaalu, basinde baano beboyele zinyemba kumitwe ziliko ne gamoya, basinde baano beboyele bunyele muchifuba, biboyele ne gamadiba ge ikaafu mu mu mu mu mu biwato byawe.

Imbusi ikasi bagiboweleko mugosi muchigona ilikwaya bunyasi, imbusi yino ilimu imali mali ni biwanga.

Ndikubona inzuki ili kushimuli, inzuki ili kushimuli ilikununa shimuli, shimuli shiwanga